Tsara tarehy tokoa rahavehivavy fa ny atsaran-tarehy tena izy dia avy ao anaty ary hita taratra amin'ny fomba itondran'ny vehivavy ny hafa, ny fahatokiany tena ary ny fihetsika tsara eo amin'ny fiainany. Ny vehivavy tena izy izay marina amin'ny tenany ary manaiky ny mahatokana azy dia tena tsara tarehy tokoa.

Lehilahy iray mitondra kodiaran-droa menamena. Manao akanjo menamena koa izy. Ao aorianany dia misy trano mavomavo, izay anisan'ny loko tena tiako tokoa izy io, ary ny paozin'ny tanana dia ohatry ny hoe eny Antsahabe izany.

Ny peratra mariazy dia fomban-drazana amin'ny lanonana fampiakaram-bady. Tena antoky ny tsy fivadiana izany. Ary raha mbola vita amin'ny metaly izy dia azo ampiasaina ho vodiondry mihitsy aza. Ny peratra koa dia voavidy ho mariky ny fitiavana tsy manam-petra satria io firavaka io dia manana endrika boribory tsy misy fiandohana na fiafarana.